Nigerian government, dey don, e don bring many policy wey be say, dey don implement am wey go improve cattle rearing pratice for Nigeria. And one of the obege policy wey Nigeria government don bring, wey dey de call am National Livestock Transformation Plan (NLTP). Government create dis one in the year two thousand and eighteen. And wetin government create dis one be say, dey create am so dat, dey go organize livestock wey be say, wetin, dey go improve am. So dat all those people wey dey dey train cow, dey go do am in a new way. In a way wey be say e go dey more easy so dat, dey no pipu no go too dey suffer for dat one. And wetin dis NLTP mean again, e go dey reduce fight wey go dey between Fulani pipu, wey be say pipu wey get cow and pipu wey dey farm, and the farmer again. So dat, everybody go dey e own. And dey go make sure say, dat thing, dey go make all the um Cattle wey dem dey do, go dey improve dem. Even the food wey dem dey chop, go improve dis one again. And another one wey dey, wey be number two here, be say, dem dey call am National Grazing Reserve (NGR). Dis one dis one dey everywhere for Nigeria. E dey every part of the country. And these one, government create dis one so dat, fight all the fight, fight wey go dey between herders, all those pipu wey dey train cow, and farmers so dat all those fight no go dey again. Government go give all those herders, e go give dem land. These grazing mean, e go give dem land wey dey go put their cow, so dat cow no go dey enter bush dey spoil farmers land again, farmers um crop again. Naso dis one dey. And dis one e go dey where dey go treat dem and where dey go train dem. Another one dey, dey call am animal disease control and veterinary. Dis one, government go give medicine wey dey go dey use dey, dey go dey treat cow. If cow dey sick, if cow get leg problem and all those ones. Na dis one dey. Another one, dey dey call am security measures for herdsmen. Dis one, e go give government, government go give security so dat all those pipu wey go dey tiff cow or cow wey fit miss or wey be say kidnappers go dey bush. Fulani pipu or pipu wey go dey train cow, dem no fit enter bush again. Na why government say e go dey give security so dat, um cow no go lost and pipu go get freedom wey dey go dey enter bush.

How Nigeria herders de dey take dey protect and manage dia livestock from predator Number one ogbege way be sey dey go dey always dey do constant herding and vigilante wey be say dey go dey always dey put dia eyes for ground, dem go dey chek up and down to know weda lion, hyena or leopard dey go dey dey inside bush wey be sey dey fit dey distob or kill dia cow. Da one, dey go always dey put dia eyes for one. Anoda one e get wetin dey dey use dey dey call am use of herding dogs, dos one all the dogs dat one dey go get dog wey be sey e go dey guide the bush wey surround ruga wey de go dey put dia cow. If anytin go dey happen or the predator go dey come, da cow fit dey make noise e fit dey boo e fit dey shout so dat pipu wey get the cow, all dos elder dey go dey know sey danger dey come dey go always dey dey at alat. Anoda one, dey dey call am wey be sey dey dey call am night enclosure for ruga, da one da one at night all the cattle de go dey bring am togeda. E get the way dey go dey do, dey go dey put somtin surround am e go be like sey na fence dem fence am so dat dey go de use iron tie dem round so that all dos predator na no go too dey get way wey dey go take dey enter or dey go dey penetrate am Anoda one dem go use fire and noise, dis one as dey dey get fire, de go dey put fire inside bush and de go dey make noise and dat noise wey dem go dey make, e go dey make all dos predator go dey run, dey go dey run, dey go know sey all dos one dey dey at alat say if den come gbege go happen dey go fit kill dem Anoda one dem dey call am community herding, dis one pipu wey go dey plenty dey go dey for dey dey train cow, dey go dey do all dos ones, as dey dey do dos ones dem fit dey detect anytin wey go happen. Anoda one, dey go dey get weapon like knife all dos tins wey be say dey go dey use dey protect dia cow, na so dey

How urbanization don take affect the local way wey pipu dey rear cow in Nigeria. The number one be say, Reduction in grazing land. This one e don happen wey be say land no too dey again wey pipu. Wey dey rear cow dey no too get land again. Because of say dey don develop everywhere. Dey don, dey no no land again. And dis one dey make grazing wey be say government wey fit bring where land go boku e no too dey again. And the another one again disruption of trans humans riot. an dis wan, even pipu wey dey carry fowl, dey wa dey dey carry cow dey waka upandan dey no too, dey no fit dey carry an dey waka again because say dey don develop everywhere, dey don fence oh Dey don do fence oh. Dey don even put many bamb wire everywhere. Everybody don geh e own land wey be say e wan use am build house or anything. So even Fulani pipu wey be say dey dey carry cow waka upandan dem no fit carry am again because of da development wey don come. Another one again, increase conflict. Dis one, as dis one don start again, as dey don block everywhere. No No place wey be say pipu wey get cow, wey dey rear cow locally dey fit pass again. So, as dis one con dey now, wahala gbeke go dey come between herders and um people wey Fulani and pipu wey get di farm land because of say space no too dey again wey be say dey fit dey carry their cow dey waka upandan as dis one dey. You know say conflict go dey. And if conflict dey, you know say fight go dey, and if fight go dey you know say na another thing. Another one again Shift toward and in ten sive system. Dis kine one now as dis one no dey again wey be say, dey don modernize everything. You know say, for dem to do another one again, dey have to look for a way wey be say, e go, e go make sure say cow wey dey go dey rear go dey okay an dis one go dey cost well well because of say wahala don come. And dis one, another one again be say, e dey make everything dey cost. As things dey cost, you know say land no dey again. Dey don develop everywhere. You wey get am you go know say e go cost for you to pursue your own cow. na so e be